Atiglinyi gã eve aɖewo le egbe aɖe me, ati kɔkɔe aɖewo le gbea me, sɔgbewo hã li, ŋu xoxoe aɖe le atiglinyi eveawo ƒe domedome. Yevu aɖewo le eme le ekum.